um to dey keep pet sweet o, wetin person for do for im life e get plenty enjoyment o, na wetin make am special? First, de joy wey pet de bring no fit compare to anything, dey go dey always make you happy, no mata how your day be, if you don tire or you dey feel down, just once glance, you fit just look dem like dat, you sef go just happy small and sometimes if you see dem dey play dey come, come jump for your body, you sef go dey happy. Another thing wey you go just dey enjoy na sey, or sometimes you go just dey sometimes with your dog, you fit dey talk, two of e na go just dey talk. You go just dey talk to am you you go just believe sey im dey hear you and dat part wey you fit just tell am sey make im go here, throw something for am make im just go, den come back dat kind, dat kind thing. And sometimes e get some kind connection, connection wey be sey sometimes, you fit dey sleep, you go hear sey dog dey, your dog dey bark, your dog don reason sey wetin dey sup, before you know you don wake up, e don alert you on one or two things and before you and if you no even, before you know sef, de joy just dey sey you just get dem. Sometimes um if you dey waka comot in the in the afternoon or in the evening just dey stroll, de dog go dey follow you waka, you sef go dey feel your sef and den if you if your dog con go plenty um you sef go enjoy am o, you sef go enjoy am and before you know, when you dey feel overwhelm, you go just dey happy, just just spend small time with dem,, play with dem, touch dem, rub dem for body dey go just dey happy sometimes dey um like my dog now, e go just lie down for ground just dey happy, e go make sense. You sef, body go relax small. Another thing again wey con dey na sey, dem um like play, dey like play and as dog dey, dog dey hear word, dog dey hear word. You fit just tell am sey, o boy no go here, im go even here you, no go, you tell am sey come back inside, im go hear you. Sometimes um if you dey comot go somewhere, de dog go escort you, see dat kind thing um and Sometimes um, if you dey, if you dey, if you meet other pipu, maybe your friend, you sef go enjoy am, you sef go enjoy am um pets dey, do or no do, pets dey bring a lot o, pet dey bring alot. If na cat you want con talk of na dat one be another level o, cat go just follow you stay sidon on top cushion and cat um go con stay on top yor body make you just dey play with am, make you sef just dey, make you sef just dey rub rub im body, e go dey happy, you sef go dey happy, na so cat own dey o But me I still like dog o, for de fact where you fit tell am, make im go here, im go go. Even sef, You fit tell am sey no comot o, no comot for compound, im go happy um dog um me i, me i still like dog um, I still like dog.

um To go shopping trip, [hissess] Omo if u wan plan shopping trip for Nigeria,e no fit be hard o, you just organize am na fun oh, we get some kind shopping place sha for Nigeria, we get like market square, we get plenty shopping complex sha, wey u fit just go, first you go just decide de date, pick de date and de time, no b everytime dey sweet especially like Fridays now if u sey u dey go shopping Friday u sef go tire, <coughs> because hold up go dey, pipu wey wan go meet dia woman go pray, you no dey naso e dey for north, u no dey Sundaypipu no dey even too open, every thing wey e dey, so u go just pick date wey everybody dey alright like u see like Tuesday and Thursday, those days dey alright you go meet everybody for market, dem u go pick de place wey u wan go, u fit just decide sey okay make we go local market go do shopping Abi make we go supermarket come make we go shopping mall, depending on de one wey your money fit carry and you dey look for fresh food, market local market go dey, base on sey supermarket no dey too get fresh food like dat, na something wey don dey fridge or freezer, na hin dem dey mostly sell, and den of na public transport, u wan make we use, u fit use public transport u fit use private, depending on how your power carry, u for even so bolt sef, u fit do bolt sef, so and den if we plenty wey dey go we fit meet for one place, we go jus agree on de place wey we go meet and de time, so if we meet for there we go jus follow Waka together, if we reach public bus we go follow enter de public bus together, so once we don reach de market we go first gather our list, make we check de list make we know sey ok see Wetin everybody get, den we go con no, de wey dem do am u go first buy de things wey dey hard to carry, u go buy an leave am for de place, so u no go dey carry load dey Waka up and down, before you know naso u go gather de Kaya for one place, once you don finish buy am, from inside de market, u go commot, naso u go cin dey gather de things small small dey carry dem from here come here to come de oda place, sometimes u for see for inside de market wey go help u carry your Kaya while u dey Waka, make hin just dey follow u, u know sey somethings dey expensive Omo, naso you go check your list oh check Wetin and Wetin, for there na there you go do scale of preference, go see which one important pass de oda, so if we don finish buy everything we fit take our time, we cin dey use our eye dey see Wetin and Wetin, u fit con dey price price somethings u fit no buy am, I go jus price dem, so dat wen you get money u go come back for dem, na dat kind thing Omo if u wan go dat kind shopping de important thing na make we jus get de date de time and de location we go jus get our list together, wear cloth wey we fit Waka wel, wey b sey anything, wear cloth wey we dey free wey shoe no go cut for market, make we just dey alright sha, make u jus before u go snap, enjoy de moment all of us go jus enjoy am, snap jus get de memories together, naso e just dey to plan shopping oh.

Omo de way I dey carry spend time with my immediate family y brother and my siblings na my father mother na during celebration time oh, during celebration time, we jus go house jus go follow dey together jus hang out, just no sey Omo, one good spot wey I see o, make we go try am out Omo, naso we just dey spend time jus dey vibe, just dey talk of memory, talk of babe, talk of relationship, just talk plenty things talk of hustle, which one dey pay which one dey do, naso we go just dey share, just dey remind our sef Omo, remember dis person for here, dis persin, dis one dat one na so we go jus dey talk, jus dey talk with mumcy, mumcy go just dey give u de vibe, u sef go just dey happy, una go just dey blend, una go jus reason sey Omo dis one no memory na before you know now, u fit no get time again una go just dey enjoy de moment just dey alright, just dey enjoy, just dey blend dem go just dey tell you things, dey tell u sey Omo see dis your friend don marry oh, see dis your colleague hin don marry o, Omo na so dem dey do am sharp sharp, dem go dey tell you about somethings wey you don miss some kind gist some kind gist wey don happen for area, dey go jus dey tell u, u sef go just dey say Omo, plenty gist go dey, gist dey gist dey plenty, gist dey plenty sometimes ma food no go b problem, u no go even hungry, sometimes una go talk reach midnight, una go talk reach midnight una go sey um talk no dey finish dem go try dey tell you some kind things u sef go just dey happy, u go share your own, mumcy ma go come con siddon with u for palour we go watch film Together, make everybody just dey alright, make we just dey spend time together, we go just dey just dey enjoy just dey vibe just dey enjoy de moment, everybody go just dey, my sister go jus come sey Omo she wan chop dis one, u wey get money u go just carry her commot, make she jus feel herself, if popcy ma dey, popcy go buy things for everybody, everybody go carry everybody go see am use, some kind things just dey, everybody go jus dey enjoy, during dat thing offense no dey, nobody go feel sey anybody do anything for any body, so just dey enjoy de whole go just dey alright, everybody go just dey alright, just know say Toh as e dey like dis na once in a life time, during celebration time we gatz enjoy de moment spend time together jus dey alright, spend money, commot buy fish chop pepper soup jus enjoy.

um Omo government work sweet to get am na im hard but government work sweet. Wetiin i enjoy if i dey work for government you see that freedom dem ma get freedom oh dem get freedom if you dey work for government freedom dey freedom dey you fit dem no dem no dey dey too stress pipu dem no dey too stress and you fit further your education under government you fit collect educational leave. And you go dey go school and dem go dey pay your salary complete. Those kin things na wetin make working for government sweet oh if you dey work for government sweet you get your time as as government no dey do you most wan dey work seven am government no dey do that one sometime you go dey go work maybe eight nine and you don close anything four five sometimes sef three like for north na wey fridays dem no dey go na government for you be that And you dey sure if you don serve for long you dey retire you get your pension, your pension go dey come your pension dey come if you dey retire you dey get your gratuity e dey come. Those benefits alone you sef go even e go, just make you even if you don retire from work something dey wey de cover you consis ten tly you no dey even worry back to back you dey see money every month you no dey go work your pension dey come. I know of one woman wey collect pension like two million as she collect that two million omo for one month she collect that pension collect gratuity dem pay her how many two point something million for gratuity. Omo that woman do a lot of things with that money o so before you know you no go even dey reason um as person dey as person dey put the hustle just dey do am government work sweet if you fit get am na just to get am be the wahala if you fit get am e sweet but if you know fit get am tor na to get amm be the wahala me i for like government work if e dey available me i go like government work o me i go like government work because at least i no dey rush go work anytime sometime any small holiday una dey go any small holiday una dey go and if you be government staff if dem go on strike like that your salary still dey intact all those kin things even if dem owe you this month salary you go get arrears payment you understand you go get arrears payment no be like sey government de watch you anyhow no you fit take permission you fit you fit even travel sef for government staff you travel you tell dem sey um you wan go so so and so. Omo dem go give you better leave you go go sef you go enjoy your journey you go enjoy the stay. So those kin things na wetin make me i still prefer the government work o if e dey available make e no be sey person no much anyone wey come um anyone wey come but government work sweet um government work sweet come rain come shine government work sweet.

um if na burial that burial practice just wetin person go just Dey reflect just Dey reflect on de respect for de dead e Dey make us respect de dead o we Dey respect de dead o we Dey respect dem because Toh anything fit happen tomorrow person just Dey do wetin im fit do just do wetin im fit do so basically if person dey do am person Dey do dis burial right just to remember de person just to pay respect pay homage na why Dey Dey do am person just Dey do am pay homage for de person for de life well spent if de person come get plenty children get grand children den de children come get money and de children con love dia father um omo no be small dis thing o no be small dis thing e just get de way person Dey do am ehh as person Dey do am just Dey bring all dose memories dey show sey you respect de person no be small no be small dis thing oo e show sey person Dey do am just to show sey um I respect dis person na y and if you respect dis person you fit go any length to ensure sey de person Dey alright na so de dis thing Dey, so basically as person Dey do am e just Dey put on de work sey ah dis person im don try for me im don do one or two for me person gats put in de work for de person na so e Dey now na so e Dey you no fit talk you no no who Dey help who Dey for who before you know person Dey do wetin im fit do na God Dey bless de hustle but person go just Dey try Dey respectful of anything but de main thing na person don leave de life person don leave de life um dat respect alone no be small dis thing no be small thing person Dey do am um person Dey do am person Dey do am person Dey do am so e no get how person wan b person Dey do am person Dey try person Dey put in de work e no get as person wan go am wey im no go workout so you go just dey anything wey person just Dey show respect sey um dis person don live life person pass person one way or de oda before you know before you know im don already click every body don Dey happy every body don Dey alright so na just so e dey na just so e Dey na just for de hustle na just make everybody don Dey alright na just so e Dey.

OMO um things don cost now o as the as price of things just Dey go up price of goods and services just Dey go up omo e Dey affect daily life o I no go lie you e Dey affect daily life how e go affect daily budget sometimes you go don plan sey see wetin you wan use no sef you gats even Dey cut your ration omo e Dey affect bad bad no be even small sef e Dey affect am sometimes you gats even get something’s wey you wan chop you yourself you go just advice yourself sey omo if I chop dis one now Which one I go chop later so all dose things so person no be sey person no wan chop but I’m sef e just reason am sey omo if I chop dis one if I chop dis one now wetin I go chop later sometimes no you gats even cancel breakfast you know wetin be breakfast you don shift am many at times how many times person go Dey chop person go Dey chop plenty times in a day but now na just chop make you Dey alright no be sey to chop to Dey okay um no be sey omo na just chop to Dey okay no be chop to person just Dey do de one e fit do sha person just Dey do the one e fit do because if person no do am like dat if person no do am now person go do so as person Dey do am small small na God Dey help person na God Dey help person so but price of things Dey wan go up na why e Dey good make person as e Dey go up today e dey go up tomorrow no b me sey w Dey come down if you go today wunna go see am sef tomorrow e go come down as e don go up e don go up b dat Toh na im de wahala dey no be sey as Dey go up now you go now sey em e go come down no be so no be so as e don go up e don go up w don stay up e don Dey up sef na you go come know how you go take do am mstww na y de thing e Dey affect how person wan how person wan take get savings when de thing no even Dey stable how you wan take get savings e no even Dey come consis ten tly sef things don constant Dey collect money if na data data don too cost ahh data don to cost so I’m just get de wey im b im just get de wey im b e Dey affect life oo e Dey affect life de thing no easy for anybody person just Dey run am as God dey help person person just Dey run and buy e no easy Gaskiya e no easy e no easy at all e no get as e wan b e no get as e wan b but person still Dey push am person Dey push am

Okay! Di various tins wey pipu fit do to kontribut posibiliti for dia community. Omo tins weey pipu fit do plenti, omo tins wey pipu fit do plenti like now, you see voluntary work, pipu ofa to do volutari work, pipu fit go long way for community, especiali if dem dey do cleanup, na dat even cleanup con dey veri-veri impotant wey be sey everi where dirti and dat period, especiali you see gota, kai! Pipu wey get gota for dia area, dat clean up aspect dey veri-veri impotant very-veri impotant and e get som area wey like you see, like light problem, some areas some boys go jost enta go go steal somtin for transfoma, den go come dey sofa, you see all dis kind tins, e con see sey if pesin wan contribut positively to communitis, all dis tins wey pesin call for community meetin, mey na organize pipu wey just dey guide dos tins, mey na just get like vigilante, vigilante, all dis security men de go just dey dey help una guide dis tins every month wuna go dey pay dem. De no go get eni tin to dey wori, de no go still eni tin from wuna transfoma. But if eni tin happen, wuna go hold dem, all dos kind tins, na so I just dey see sey pesin fit contribut to im community positively o. and mey be once a while just do small prgramme, just do like get togeda, where you just get to know pipu like Saturday, Saturday make just pesin use am go for strolin, just waka see wetin dey happen, see wetin de dey di environment. see wetin dey di area make you know one or two pesin. Pesin fit dey pass every day wey you no know dis pesin, wey di pesin fit know you. And sure you no go know sey, dis pesin na your community in dey. Once in a while, make person dey commot you sabi pipu, dey buy pipu, dey show love, sometimes you fit dey comot you go see boys dey try repair road, ton up, pull up, join dem, if you join dem dey do work, neva fit talk. You no know wen you sef and den your car fit spoil, pipu wey dey area na dem go come help you push am. Just kind tins. E get one time wey car been spoil, car been enta mud dat time, because rain fall, the road no gud, and dos boys come help us and afta dat tin dia is time we call for meetin, come arrange sand inside sak, dat arrange road wey dey manage am as government no get our time to take repair road. We go just dey manage am by oursef mey we fit see am use. So, me I don see sey if pesin dey do all dis tins, dey do clean up once a while dey do clean up, all dos once wey we repair like road, pesin do am, you see wota dey lik, if you see pipe, wota pipe boast for road, call mey na repair am, mey no be just sey somtin come spoil finish before wuna call for meeting. E no sopos, if you dey do am like dat before you know, everi tin go come well, e go dey soft.